Omukyala ayimiridde emabbali atadde mmasiki ku mumwa, munda akabulawuzi keeru, ekikooti kungulu mu langi ya kakobe, ayambadde ggiraavuzi za bbulu ayina ekikebe ky'akutte mu langi njeru eno abuuza bbeeyi ya kibala waliwo ensujju, ennaanansi n'ebirala n'obudde bwamisana n'emabbali waliyo manvuuli.

Emmotoka zisimbye waggulu ne wansi w'ekizimbe. Waliwo ebyakalina sso ng'ate ebirala si bwe biri. Ebimera mu langi eya kiragala n'obudde bwamisana.

Ebirime mu langi eya kiragala waliwo n'ekimera kya kandiizi kivaako amenvu gavaamu ekiggulira amagalo eddiba galiibwa n'obudde bwa misana.

ŋŋaali ayimiridde mu muddo omuto ayimirizzaako okugulu kumu okulala mu bbanga era kinyonyi kibeera ku kinusu eky'ebitaano sso ng'ate era ne mu bbendera ya Uganda wakati. Emabbali ebimera mu langi ya kiragala n'obudde bwa misana.

Eryato eddene liriko abantu basatu bayimiridde, liri ku nnyanja likozesebwa mu kusaabaza abantu, mu kuvuba ebyennyanja era nga tuggyamu omunnyo n'amazzi agakozesebwa mu kwoza engoye okunaaba, ebisolo biganywa n'okufukirira ebimera byaffe.

Obudde bwa kiro omuntu ayimiridde emabbali mweru ayambadde essaati nzirugavu wansi n'empale nnyimpi n'obusapatu mu langi enzirugavu.

Obudde bwa misana, abantu basatu ababiri ku bo bazungu, omwami n'omukyala, omulala yeesibye leesu mu langi ya bbulu yeetisse ne ku mutwe ekisero aweese n'enkumbi endala agikutte mu mukono ava mu nnimiro sso ng'ate n'ebimera mu langi eya kiragala.

Obudde bwa misana, ekkanisa era ng'ekyazimbibwa kubanga waliyo abali waggulu sso ate era n'abalala wansi. Yaseresebwa amabaati mu langi ya bbulu waliwo n'eddaala n'ekizimbe ekirala mu langi mmyufu waggulu n'omuddo muto n'omuti sayidi wano.

Obudde bwa misana, akaana akato akeeru kambadde biddugavu, kayina bye kakutte mu mukono, kayimiridde mu magulu g'omukyala, ayambadde gaalubindi enzirugavu ku maaso, akasweta mu langi njeru ka mikono miwanvu, n'empale ya jjiini nzirugavu, aweese n'akasawo ayina akaama k'amubuulira.